Mu cumba c'ubwiherero bwa kizungu urimwo n' amazi uteye igipande busize iranga ira isa n'umunyota hateretsemwo indogo isa n'urwatsi rutoto wugaje umuryango w'imbaho.

Mukibuga c'umupira w'amaboko cubakishije amabuye k'ikaziye n'umusenyi n'isima ku ruhande hari inyubako ibubatse n'amatafara ahiye kaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi zisize ibaragera ku ruhande hariho igiti kiri mbere y'inzu.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko harimwo banyeshuri bambaye umwambaro w'ikarashishi harimwo uwufise umupira mu ntoke inyuma yabo harinzu yubatse mu matafara ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima yisakaje amabati atukura hari n'igiti kiri ku ruhanda.

Inyubako ifise ubwugamo bwubakishije ivyuma, busakaje amabati, imbere hari inzu yubakiye ku mushinga wubatse n'amabuye ukaziye n'umusenyi n'isima.

Mu kibuga c'umupira w'amaguru, hari abantu bari gukina, ku ruhande har'ibiti biteye ku murongo biri kw'barabara. Hakurya yavyo har'inzu irimwo isize ibara ryera.

Abakinyi bari mu kibuga c'umupira w'amaboko, bambaye umwambaro w'ikarashishi. hari wufise umupira mu ntoki. Inyuma yabo hari inzu zubakishije amatafari ahiye, zikaziye n'umusenyi n'isima.

Mu kibuga c'umupira cubakishije amabuye, gikaziye n'umusenyi n'isima, harimwo abanyeshuri bariko barakina bambaye imyambaro itandukanye, k'uruhande, hari abandi benshi bicayeho bari kurorera umupira.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise ubwiherero busa nabi bufise imiryango y'imbaho ifashwe n'ivyuma, hejuru isakaje amabati asanzwe afashwe n'imbaho.

Icumba c'ubwiherero bw'abakobwa wubatse n'amatafarahiye bukaziye n'umusenyi n'isima ufise inkingi risizi baragera n'udutoboro dutoduto rifise umuryango w'icuma ufise ibi yo.

Mu kibuga c'umupira, harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ikarashishi y'ubwoko butandukanye, harimwo umuntu w'umugabo yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura, ku ruhande yabo hariho ibiti, hari n'amashuri yubatse mu matafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko cubatse n'amabuye gikaziye n'umusenyi nisimu harimwo abantu bari gukina umupira ku ruhande hari abanyeshuri bariko bararorera inyuma yabo hari inyubako yubatse mu matafarahiye gikaziye n'umusenyi nisimu.

Inyubako yubatse n'amatafari iteye igipande isize irangi ry'umuhondo. Ifise udutoboro dutoduto ducamwo umuyaga, yubakisije inkingi zikozwe mu musenyi n'isima ku ruhande hari ibikoropesho.

ibiti binini vy'amavuka biriruhande hari ivyatsi biteyeho imbere yavyo hari urugo rwubatse n'amatafari rukaziye n'umusenyi n'isima ruteye igipande

Inzu ifise ubwiherero bw'abagabo butatu. Hagati y'ubwo bwiherero hagenda haracamwo inkuta zigabura ubwiherero n'ubundi. Ku ruhome hubakishije amatafari ya kizungu akaziye n'umusenyi n'isima.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi w'isima ifise ubwiherero buteye igipande gisize irangi ry'umuhondo. Ubwo bwiherero buranduye. Bufise umuryango wuguruye busize irangi ry'ubururu.

Inyubako yubakishije n'amatafari ahiye ikaziye n' umusenyi n'isima. Ifise ubwugamo bufise inkingi zubatse mu matafari, busize irangi ryera n' iryirabura. Bufise ingazi zikoze mw' isima n'umusenyi.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hasi hubakishije amabuye n'umusenyi n'isima, harimwo abantu benshi bari gukina umupira bambaye imyambaro y'ikarashishi y'amabara atandukanye.

Inzu ifise ubwiherero bushaje; bwugaje umuryango utukura ku ruhande; hari aho abagabo biherera harimo n'itwiyo itwara amazi. Ifise n'igipande gisize isima.

Urukarabiro rw'ishuri rwubatse mu matafari ahiye, uruhome rusize irangi ry'umuhondo hari n'ibikoropesho, hejuru hari udutoboro ducamwo umuyaga.

Inyubako y'ishuri igeretse yubakisha amatafarahiye ikaziye n'umusenyi n'idisima ifise amadirisha n'inkingi zisize iranga igera imbere hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise ubwoko butandukanye harimwo nabambaye amapantaro n'amakoti.

Ikibuga c'umupira w'amaboko hasi cubakishije amabuye n'umusenyi n'isima harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ikarashishi bariko barakina umupira.

Ikibuga c'umupira cubakishije amabuye n'umusenye n'isima gifise uruhome rwubakishije amatafari ahiye ukaziye n'umusenyi n'isima hari abantu bambaye imyambaro itandukanye yo kwinonora imitsi harimwo abakobwa n'abahungu.

inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima afise imiryango isize irangi ry'ubururu afise ubwugamo bufise inkingi z'ivyuma zisize irangi ryera n'iritukura imbere y'ubyo nyubako hari ubwatsi buteyeho

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi, n'isima, igeretse kabiri, ifise inkingi zihagaze, zisize irangi ryera, imbere y'iyo nyubako hariho igiti kinini, hari ikibuga gikaziye n'umusenyi, n'isima, n'amabuye, bakinirako umupira w'amaboko.

Imiryango itatu y'imbaho yubakiye ku vyuma impome z'amatafarahiye hubakiye ku mbaho n'isakazo ry'amabati.

Mukibuga hari ibiti. Musi yavyo har'intebe zibiri , imbere hari ibikinisho vy'abana , hasi hasize irangi ritukura , iry'ugwatsi rutoto n'irisa n'umuhondo.

Abana benshi bambaye imyambaro y'ikarashishi inyuma yabo hari uruzitiro rw'akayungiro, ku ruhande hari ibiti, umwe muri bo afise impuzamajwi ari gufata amashusho.

Icumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima gifise ameza akoresheje amatafari ya kizungu akaziye n'umusenyi n'isima afise ubukarabiro, hari umuntu yicaye, imbere ku meza hari uducupa dutandukanye.

Mu cumba c'ubushakashatsi, harimwo abantu bambaye udufukamunwa n'ibirato byo mu ntoki harimwo umwana umwe afise agacupa mu ntoki, imbere ku meza hateretseko igikombe. Hari nutundi ducupa tuteretse mu dukarato.

Mu cumba c'ubushakashatsi giteye igipande gisize iranga ryera, kuko ibaho hasize iranga iryirabura harimwo abantu babiri bahagaze imbere yabo hariyo imeza ikoze mu matafari ya kizungu kaza ye niumusenyi nisima sizirang irera.

mucumba c'ubushakashatsi harimwo abagore batatu bambaye ibitambara mumutwe n'impuzu z'akazi n'ibirato muntoki bafise urupapuro muntoki ku ruhande hariho uducupa dutonzemwo dufise ibara ritukura ni ryira

Mu cumba c'ubushakashatsi harimwo abantu batatu bambaye udufukamunwa n'ibirato vyo mu ntoke ,bafise uducupa mu ntoke imbere yabo hari meza yubatse mu matafari ya kizungu ikaziye n'umusenyi n'isima ntisize irangi ryera.

Inyubako y'ubushakashatsi yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise amadirisha n'imiryango yugaye ikoze mu vyuma. Ku ruhande rw'iryo nzu, hari icuma bakoresha mu kuzimya umuriro. Ifise n'ubwugamo.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, hari n'idirisha risize irangi ry'urwatsi rutoto. Ryubatse mu matafari ya kizungu, akaziye n'umusenyi n'isima, asize ibara ryera. Hari n'ubukarabiro.

Mu cumba c'ubushakashatsi giteye igipande gisize irangi ryera n'ikibaho gisize iryirabura, hari abantu babiri bahagaze harimwo uwambaye ishati y'igitenge n'amarori na babiri bicaye, imbere yabo hari imeza.

inzu y'ubushakashatsi yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'izima, ifise inkingi zisize ibara ryirabura. Amadirisha n'ibiyo n'umuryango bisize irangi risa n'umunyota. Ku ruhande hamanitse icuma bakoresha mu kuzimya umuriro.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima ufise inkingi risize irangi ryera harimwo ubukarabiro rwubakishije amatafari ya kizungu akaziye n'umusenyi n'isima hari umuntu yicaye imbere yiwe hariho uducupa tubiri.

Mu cumba c'ubushakashatsi bwubakishije amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima ,rifise inkingi isiz 'ibara ryera, ifise ubukarabiro bwubakishije amatafari ya k'izungu akaziye n'umusenyi n'isima, asize irangi ryera.

Inyubako yubatse n'amatafara ahiye. Ikaziye n'umusenyi n'isima isize irangi ryera. Ifise icumba c'ubushakashatsi kirimwo abantu bambaye udufukamunwa n'ibirato vyo mu ntoki; harimwo uwufise agacupa mu ntoki.

Mucumba cubushakashatsi harimwo abantu bahagaze bambaye ubufuka munwa nama gand muntoke bafise utugopo turimwo ubushakashatsi bagiye gukora imbere yabo hari ubukarabiro

Mucumba c'isomero cubakishije amatafari ahiye kikaziye n'umusenyi n'isima kuruhame hamanitseho ibipapuro bishushanijeho ibishushanyo bitandukanye bisize irangi.

mucumba c'ububiko bw'ibitabo cubakishije amatafara ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima kuruhande rw'imbere hamaditseho igipapuro gishushanijeho umwana bagenda berekana igihimba kimwe kimwe ico gisigura munsi hari akabati kageretseho ibitabo

Inyubako y'ishuri y'ububiko bw'ibitabo yubatse n'amatafarahiye ikazihe n'umusenye n'isima ifise idirisha rikoze mu vyuma, ariko n'igitambara harimwo imeza ikoze mu mbaho n'ivyuma ku meza hatonze udupapuro i.

Inyubako y'ishure, ifise icumba c'ububiko cubakishije amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi nisima, hapanzemwo utu etajeri dufise ububiko bupanzemwo ibitabo, hejuru y'ama etajeri hari amakarato apanzeho, hari imeza ipfungishije igitambara c'umuhondo.

Mu cumba c'umuyobozi giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo hariyo imeza iriko akabwate karimwo amakaramu ku ruhande hari akabati kageretse gakoze mu vyuma kabikwaho ibitabo.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise urugo rwubatse n'amatafari, rifise umuryango hari abanyeshuri bari kwinjira bari n'abandi bari nyuma muibarabara bari kwiruka, harimwo n'umugore yambaye igitenge.

Ishuri ryubakishije n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise inkingi yera, risakaje amabati atukura. Ku ruhande hasize irangi ry'ubururu. Mu kibuga hari abanyeshuri bari kugendagenda, bari iruhande y'ubukarabiro. Imbere y'iryo shuri hari ubwiherero bw'abahungu n'ubw' abakobwa.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima igeretse rimwe y'isakaje amabati atukuru ifise ubwugamo busakaje amabati yirabura bugeretse ku nkingi zisize irangi ryurwatsi rutoto.

Inyubako z'ishuri zubakishije amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima. Zifise urugo rwubakishije amabuye, rukaziye n'umusenyi n'isima, hasi hateye ivyatsi. Hirya hari iyindi nzu isakaje amabati atukura, hari n'umuryango ukoze mu vyuma winjira.

Inyubako y'ishuri igeretse rimwe, ifise inkingi zisize irangi ryera risakaje amabati, kuri izo nkingi hatondetse ivyuma bisize irangi ritukura, bikingira impanuka abanyeshuri.

Ishure ryubatse n'amatafari risakaje n'amategura imbere y'iryo shuri hari icuma bubatseko uruvuma abana binyongako hari abanyeshuri bariko baragendagenda hasi hari uduti dutoduto dutonze umurongo.

Mu kibuga c'ishuri hashinzemwo icuma kimanitse ko idarako ry'uburundi hirya hari amashuri yubatse n'amatafaraahiya akaziye n'umusenyi n'isima hari n'imodoka ziri musi y'ibiti.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari iteye igipande isize irangi ry'umuhondo n'iritukura rifise imiryango ikoze mu vyuma n'amadirisha amadirisha asize irangi ryera rifise ubwugamo bufise inkingi gi c'ivyuma zisize irangi ritukura.

Hagati y'inyubako zibiri zisize irangi ry'umuhondo, harimwo ikibuga. Hirya y'ishuri, hari umuntu ari kuza ahagaze mu vyatsi.

Inyubako zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, zisakaje amabati asanzwe, imwe ifise ubwiherero inyuma, bwubakishije imiryango y'imbaho. Ku ruhande rusize irangi ryera n'ivyirabura.

Mu kibuga hari imodoka ihagaze, i ruhande hari ishuri risize irangi ryera, n'iritukura, mu bwinjiriro bw'ishuri hari udutoboro duto duto ducamwo umuyaga, hari n'abantu bari kwinjira.

Amashure yubakishije amatafari akaziye n'umusenyi n'isima afise amadirisha n'imiryango y'ivyuma bisakaje amabati asanzwe rifise urugo rwubakishije ibiti.

ubwugamo bw'ishuri kubakishije ivyuma bisa n'irangi ry'umunyota busakaje amabati asanzwe, hari abantu bari kugendagenda, muri ubwo bwugamo imbere hari umuryango ukoze mu vyuma.

mucumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo imeza zikoze mu mbaho n'ububati bubitsemwo ibitabo bufise umuryango usize irangi ry'ubwatsi rutoto

Ishuri ryubatse n'amatafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima uruhome rw'imbere hariko ikibaho gisize iranga iryirabura hari aga papuro, kandi maditseho, kandi tseko urudome a.

Mukibuga c'ishure hari abana bari gukina bambaye umwambaro w'ishuri harimwo n'ivyatsi hirya y'ikibuga hari amashuri asakaje amabati atukura yubatse mu matafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo gifise akabati kafitsemwo ibitabo vy'ubwoko butandukanyi.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise imiryango yuguruye risakaje amabati asanzwe ashaje, imbere yiryo shuri hari abanyeshuri bambaye imyambaro yishuri hari n'abahetse amasakoshi mu mugongo.

Mu cumba c'isomero, ku ruhande rw'imbere gucubakishije amatafara hiye gikaziye n'umusenyi n'isima hariko ikibaho gisize irangi ryirabura. Ku ruhande hari akabati gateretseho kugaye karimwo ibintu, kamaditseho ibipapuro. Hasi hari agaseke agaseke, gateretseho bashiramwo impapuro.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko, hari abantu bari kugenda. hirya hari igiti kinini inyuma y'ico giti hari amashuri yubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima.

Mu kibuga hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bafise n'amasakoshi, hari igiti gishinze kiriko idarapo ry'Uburundi, hagati mu kibuga hashinze igiti c'umukaratusi, ku ruhande hari inzu zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima.

Ishure ryubatse n'amatafari rikaziye n'umusenyi n'isima rifise amadirisha y'ivyuma asakaje amabati ashaje urugo rw'iryo shuri rufise umuryango ukoze mu mabati kandi umuryango uruguruye.

Inyubako z'ishure zubatse n'amatafari zikaziye n'umusenyi n'isima zifise inkingi risize ibaragera ku ruhande hari ikigega c'amazi hari n'umureko w'amazi y'imvura aja mu kigega.

ubwiherero bubatse mu matafari ahiye bukaziye n'umusenyi n'isima bufise inkingi risize ibara ryera imiryango ikoze mu mbaho ku ruhande hari igipande giteye gisize irangi ryera

Mu biro vy'ishuri ryubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima, bifise udutoboro duto duto ducamwo umuyaga hejuru y'umuryango, umuryango ukoze mu vyuma n'ibiyo, usize irangi ryera.

Inyubako y'ishure yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima igeretse rimwe ifise inkingi ziteye mu musenyi n'isima zifise ingazi ziduga ku ruhande hari ibyuma bisize irangi iritukura bikingira impanuka.

Inyubako ifise umuryango w'icuma usize irangi ryera, umanitse ko ibipapuro vyera n'ibitukura vyanditseko amatangazo, hari n'ikipapuro kiri kishushanijeho abantu canditseho igihugu kigire abantu bajijutse.

Mu cumba c'ishuri kirimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri harimwo n'abahetse amasakoshi mu mugongo bafise impapuro mu ntoki badugije hejuru bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho ku ruhande rw'imbere hari ikibaho hari n'abantu babiri bahagaze.

Inyubako y'ishuri igeretse rimwe ifise ubwugamo busakaje amabati yirabura bugeretse ku nkingi zisize irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hari igiti kinini, hari n'urugo rukikuje ivyuma rusize irangi ry'ubururu.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n' umusenyi n'isima, risize irangi ryera. Ku ruhande rw'imbere hamanitse ikibaho gisize irangigi ryirabura. Mw' ishuri hateretse intebe nyinshi zipanze ku murongo.

Ishuri ryubakishije n'amatafari rikaziye n'umusenyi n'insima rifise inkingi isize ibara ry'umuhondo ryubakishije imiryango ikoze mu vyuma n'amadirisha bisize irangi risa na katsi gatoto.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ryera. Ku ruhande rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura, hari intebe zitonze mw' ishuri zikoze mu mbabo.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rigeretse rimwe rifise urugo rwubakishije amatafari hariko ikirangashuri hari n'umuryango winjira usize irangi ritukura.

Inyubako yubatse n'amatafari, ku ruhande rw'imbere, hari k'ibaho gisize irangi ryirabura. Harimwo abanyeshuri mw'ishuri. Hari intebe zipanze zikoze mu mbaho. Rifise umuryango w'icuma n'idirisha bisize irangi ry'urwatsi rutoro.

Inyubako y'ishuri ibatse n'amatafari isize irangi ry'umuhondo ifise ubwugamo bubakishije inkingi z'ivyuma imbere y'iyo nyubako hari igiti kinini n'ivyatsi harimwo n'impene irikurisha.

Ishuri ryubatse n'amatafari rikaziye n'umusenyi n'isima risize irangigera rifise inkingi zisize irangigirabura n'igera hasi hashashe amabuye akaziye amadirisha n'imiryango akoze mu vyuma.

Ishure ryubatse mu matafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi zihagaze n'izikitse zisize irangi ryera yifise imiryango ikoze mu vyuma n'amadirisha n'ibiyo imbere y'iyo nyubako hari ikinogo kijamwo imyanda.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise icumba giteye y'igipande gisize irangi ryera ku ruhome hamanitse ibipapuro bibiri igisa n'umuhondo n'icera canditseho amatangazo.

Ishuri rifise ubwugamo bwubakishije ivyuma busakaje amabati asanzwe. Hari ingazi iriko idugako umuntu. Imbere y'iryo shuri hari ivyuma vyubatse bizungurutse bikingira impanuka abanyeshuri.

Mu kibuga c'ishuri hari abana bambaye imyambaro y'ishuri ibaranga hari n'abahetse amasakoshi hirya yabo hari inyubako y'ishuri yubatse mu matafara hiye ikaziye n'umusenyi n'isima.

Mu cumba c'isomero harimwo umuntu yicaye ku ntebe n'imeza iri imbere yiwe hariko ikaye ari kwandikako amajambo, afise mu kundi kuboko icuma mpuzamajwi.

Inyubako y'ishure yubatse mu matafari isize irangi ry'umuhondo n'iryera n'iritukura rifise imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu. Rifite ubwugamo bwubakishije inkingi zisize irangi ry'ubururu.

inyubako z'ishure zubakishije amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi nisima zisakaje amabati asanzwe zifise urugo rufise udutoboro duto duto dusize irangi ryera n'umuryango munini wuguruye ku ruhande hariho igiti kinini

Inyubako z'ishuri zubatse n'amatafari ahiye zikazeye n'umusenyin'isima zifise urugo kubatse mu nkingi zirimu amatafari n'umusenyin'isima ziteye igipande c'isima ifise umuryango winjira ukoze mu vyuma hari abanyeshuri bahagaze ku muryango.

Mu cumba c'ishuri cubakishije amatafari ahiye, gikaziye n'umusenyi n'isima, k'uruhande rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura, hari n'akabati gakoze mumbaho kugaye n'igufuri, hejuru hariko amakaye.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi risize ibara ryera yubakishijwe imiryango y'ivyuma n'amadirisha ariko ibiyo imbere y'ishuri hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure.

Inyubako y'ishuri iteye igipande isize irangi ryera mu ishuri hateretsemwo intebe zikoze mu mbaho zitonze ku murongo hasi hasize isima ry'irangi itukura.

Mwisomero harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bicaye ku ntebe z'imbaho bariko bakora ikibazo harimwo umwarimu yambaye impuzu itukura ariko arakurikirana ikibazo.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi risize iranga igera n'iryirabura inyuma y'iyo nyubako hari ubwiherero bufise imiryango isize irangi risa akatsi gatoto ikoze mumbaho imbere y'iryoshuri hari umwana ari kugendagenda iruhande hari ikigega c'amazi.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi risima rifise inkingi risize iranga igera n'udutoboro dutoduto ducamwo umuyaga dusize iranga igera rifise amadirisha akoze mu vyuma yuguruye asize irangi ryera.

Intebe zipanze ku murongo musi y'ibiti, iruhande hari abantu bahagazeho, inyuma y'ibiti hari imodoka zisize amabara atandukanye zihagazeho.

Inyubako z'ishure zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, zifise inkingi ryera. Ku ruhande hari kigega c'amazi hari n'umureko uzamwo amazi y'imvura aja mu kigega.

Mu cumba c'isomero harimwo imeza zikoze mu vyuma, n'imbaho, n'intebe zikoze mu vyuma n'imbaho kumeza hashashe ko ibitambara igitukura gisa n'umuhondo igisa n'ubururu, harimwo n'utubati tubitsemwo ibitabo.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima gifise umuryango w'icuma ufise hejuru udutoboro dufungishije ivyuma bisize irangi ryera imbere mw'ishuri hapanzemwo intebe.

Icumba c'ishuri kitugaye cubatse n'amatafara ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, gifise inkingi risize iranga igera rifise udutoboro dutoro duto ducamo umuyaga mu ishuri hapanzemo intebe zikoze mu mbaho, hasi hasize isima iritukura.

Inyubako y'ishuri ifise icumba c'isomero ku ruhande rw'imbere cubakishije amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, hari ikibaho gisize irangi ryirabura canditseho icigwa c'ibiharuro.

Mu cumba c'isomero harimwo abanyeshuri beshi bambaye imyambaro itandukanye bahetse n'amasakoshi ku mugongo harimwo n'umugore afise igitambara mu mutwe ku ruhome rwiryo shuri hari ibishushanyo fasha nyigisho.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gapanze h'ibitabo vy'ubwoko butandukanyi ku ruhande hari igihome gisize iranga igera hejuru hasize irangi ry'uburushu.

Inyubako y'ishure ifise icumba basomeramwo ibitabo, harimwo imeza zitonze n'intebe zikoze mu vyuma n'imbaho, intebe zisize irangi ry'umuhondo, ivyuma vy'imeza bisize irangi ryirabura n'irisa n'akatsi gatoto, rifise ububati butonze burimwo ibitabo bitandukanye.

Icumba c'isomero cubakisije amatafari ahiye, gikaziye n'umusenyi n'isima gifise inkingi yubatse mw'isima n'umusenyi. Hariko ikibaho gisize irangi ry'irabura. Canditseho amajambo yo mu gifaransa.

Inyubako y'ishuri, yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise inkingi zikozwe mw'isima n'umusenyi. Ifise imiryango ikoze mu vyuma n'amadirisha afise ibiyo.

Icumba c'ishure gisize irangi ryera n'iritukura, mw'ishure hapanzemwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma, ivyuma bisize irangi ry'ubururu, n'amadirisha asize irangi ritukura.

Mu cumba c'ishuri giteye igipande gisize irangi ryera gifise amadirisha yuguruye mw'ishuri hateretse mw'intebe zikoze mu'ibyuma n'imbaho imbere hari mu'umwana ahagaze yambaye umwambaro w'ishuri ku ruhande hariho imeza ifutse n'igitambara.

Inyubako y'ishuri rifise umushinge wubakishije amabuye ukaziye n'isima n'umusenyi riteye i gipande hasizeho irangi rigomba gusa n'umunyota hashushanijeho umwana yicaye mu gakinga afise igitabo, ariko arasoma.

Mucumba c'isomero harimwo abanyeshuri nomumama ari kwigisha ahetse umwana yambaye impuzu zera abanyeshuri bari gukiriza urutoki kugira bishure ikibazo mwarimu ababajije ku kibaho.

Umuryango winjira mu biro vy'umuyobozi, wubatse n'ivyuma usize irangi ryera. Rifise n'ibiyo. Yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima isakaje amabati asanzwe.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, giteye igipande c'umusenyi n'isima, ku ruhande rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura canditseho amajambo y'ibiharuro.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri, yubatse n'amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi, n'isima, ifise inkingi ryera, imbere y'iyo nyubako hari imodoka zihagazeho, ku ruhande hari inzu isize irangi ryera.

Inyubako z'ishuri zubatse mu matafarahiye zikaziye n'umusenyi n'isima zifise inkingi risize ibara ryera n'imiryango n'emadirisha bisize irangi ry'ubururu ku ruhande y'izo nyubako hari ibitoki biteyeho.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, gifise ikibaho gisize irangi ryirabura, hateretsemwo intebe nyinshi zikozwe mu mbaho.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima rifise umuryango w'icuma usize irangi ryera rifise udutoboro hejuru y'umuryango ducamwo umuyaga risakaje amabati asanzwe.

Ishure rigeretse rimwe rifise ubwugamo gubakishije ivyuma risize irangi ry'ubururu imbere y'ishuri hateye igiti hari n'urugo ruzungurukishijwe ivyuma rusize irangi ry'ubururu hari n'ivyuma bishinze vyubatseko ibikinisho vy'abantu.

icumba c'ububiko cubakishije n'amatafari n'isima n'umusenyi gisize irani ryera kirimwo utubati dufise ububiko bwinshi bw'ibitabo hari imitaka ibiri iri hasi n'intebe zibiri zubatse mu mbaho n'imeza y'imbaho n'izindi meza zikoze mu mbaho nivyuma hariko ivyuma bibiri bifotora inyandiko

Icumba c'ishuri cubakishije n'amatafara ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima, hateretsemwo intebe zikoze mu mbaho, hari abanyeshuri bicaye bariko bariga, bakoresheje icuma ca mudasobwa giteretse ku ntebe hejuru.

Ishuri rigeretse rimwe ryubakishije amatafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi zihagaze n'izikitse zisize irangi ryera rifise imiryango y'ivyuma isize irangi ritukura n'amadirisha y'ibiyo.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi zisize ibara ryera, ifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo n'umuryango wuguruye mwishure hapanzemwo intebe zikoze mu mbaho.

Abanyeshure bavuye kw'ishure harimwo abahungu babiri bafatanye ku bitugu bambaye umwambaro w'ishure bahetse mu mugongo amasakoshi y'ibitenge ari mu mabara atandukanye. Ku ruhande hari umwana w'umukobwa yambaye ijipo y'umwambaro w'ishure.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima; rifise amadirisha n'imiryango hahagaze abanyeshuri imbere y'ishure; rifise urugo rw'ibiti.

Mw'isomero harimwo imeza ziriko ibitabo zisize irangi ry' umuhondo zifise udutebe dutoduto dusize irangi ry'ubururu ni iryo umuhondo ku ruhande hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Ishure rishaje hateretsemwo imbaho rifise idirisha ryugaye ry'imbaho imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura handitseho amajambo.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo harimwo abanyeshuri bicaye mw'ishuri ku ntebe z'imbaho bariko barakora ikibazo.

Icumba co gusomeramwo ibitabo cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, giteye igipande gisize ibara ryera, harimwo imeza n'intebe zisize irangi ry'umuhondo zikoze mu vyuma, hari ububati butonze burimwo ububiko bwinshi bwo kubikamwo ibitabo.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima, rifise icumba giteye igipande, risize irangi ryera, hapanzemwo intebe z'imbaho, hasi hasize irangi ritukura.

Inyubako yubakishije amatafara ahiye akaziye n'umusenyi n'isima rifise udutoboro duto duto turi hejuru y'umuryango n'amadirisha umuryango n'amadirisha bisize iranga iritukura rifise ingazi zubakishijema abuye zikasiga isima ku ruhande hari ivyuma vyubakiye bisize iranga iritukura.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise amadirisha y'ibara ryera n'inkingi ikitse, ku ruhande hateye ibiti.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima asakaje amabati atukura n'ayirabura imbere y'amashure hari abanyeshuri hateye n'ivyatsi ku ruhande rw'amashure hari ikigega c'amazi n'ibiti.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima rifise imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'akatsi gatoto rifise udutoboro ducamwo umuyaga. Imbere y'iryo shuri hari uduti dutonze ku murongo.

Iruhande y'ishure hubakishije urugo rw'ivyuma rufise amabara y'icatsi n'ayera n'ayatukura hari imodoka z'ubwoko bwinshi zihagazeho hari abantu benshi bahagazeho bariko barayaga.

Inyubako yubatse n'amatafara ahiye ikaziye n'umusenyi n' isima isize iranga iry'umuhondo ifise urugo rwubatse n' amatafari n'ivyuma risize irangi ritukura n'iryumuhondo imbere yaho hari ivyatsi hari n'icuma cubatseko ibikinisho vy'abana.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari, ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise inkingi zisize ibara ryera n'iryirabura; inyuma hari ubwiherero bwubakishije n'imiryango isize irangi ry'akatsi gatoto. Ku ruhande hari ikigega c'amazi n'umugabo yambaye itaburiya y'ubururu.

Igipande c'urusitiro rw'ishuri rusiziki baragera handitseho indome imfasha nyigisho n'ibiharuro biri mu mabara y'ubururu ayatukura n'ayo muhondo musi ateye ivyatsi bibisi.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima igeretse ifise igipande hasi c'isima ku ruhande hari ubwugamo busakaje amabati y'irabura busegujwe n'ivyuma.

Inyubako ishaje isakaje amabati atobotse ifise ubwugamo bwubakishije inkingi z'amatafari ahiye imbere yiyo nyubako hashinzemwo icuma, hasi hubakishije udutafari dukaziye n'umusenyi n'isima bagiye basigamwo akarangi gatukura.

icumba c'ishure cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n' umusenyi n'isima kiriko urubaho rusize irangi ryirabura hariko ibiharuro ryo kuvuga ku majana cenda na kabiri kugera ku majana icenda na mirongo irindwi ijambo ry'umutwe riciye munsi akarongo

Ishuri ryubatse n'amatafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima gisakajwe mabati imbere y'ishuri hari uduti tw'amashurwe tuhari hari abanyeshuri bari guca mu kayira kubakishije amatafati imbere yaho hari ivyatsi biteyeho harimwo nibiti.

Inyubako y'ishuri yubakishije urugo rw'ivyuma rusize irangi ry'uwatsi rutoto n'iritukurani ryera hari abantu bahagaze benshi bambaye imyambaro itandukanye hari n'imodoka z'ubwoko butandukanye zihagaze.

Umupira munini cane bakina n'amaguru, ubanze mu kamwanya k'umuhondo, ubangishije imigozi batabuye ku mpuzu yaheze ukaba uteretse hasi kw'isima.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, rifise inkingi ikitse isize umusenyi ku ruhande. Hari idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo mw' ishure hapanzemo intebe z'imbaho.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima bisize irangi ryera n'iritukura mwishuri hatonzemwo intebe zikoze mu mbaho n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Ishure ryubakishije amatafari hiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi ikitse risize ibara ryera hari idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo harimwo intebe zitonze neza ku murongo.

Icumba c'ishuri kitugaye cubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima. Rsize irangi ry'umuhondo, ifise inkingi risize irangi ryera rifise udutoboro duto duto ducamwo umuyaga hapanzemwo intebe hejuru risakaje imbaho n'amabati.

Ishure risize ibara ryera niritukura risakaje amabato asanzwe ku ruhande hari nkingi ikise nini isize n'iranga igera harimwo udutobora udutoduto ducamwo umuyaga hari n'abantu bahagaze imbere y'iyo shuri hari imodoka ihagazeho.

Icumba c'ishure gifise igipande cubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima ifise ikibaho risize irangi ryirabura handitseho indome mfasha nyigisho.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise, imiryango n'amadirisha vy'ivyuma, bisize irangi ry'ubururu, iyo nyubako igeretse kabiri ifise utwuma hejuru twubakiye, dusize irangi ry'ubururu.

Ishure ryubakishije amatafar' ahiye ,rikaziye n'umusenyi n'isima rifise ubwugamo bwubakishije ivyuma, gisize irangi ry'ubururu, hirya ku ruhande y'iryo shuri hateye igiti ca avoka.

Icumba c'ishure kirimwo intebe zitonze ku murongo, hirya hari uruhome rwubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima hariko n'urubaho rusize irangi ryirabura, ku ruhande hari umuryango wuguruye n'amadirisha.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafar' ahiye ,giteye igipande gisize irangi ryera, mw' ishure harimwo abanyeshuri benshi bambaye imyambaro itandukanye bahetse amasakoshi mu mugongo, hari n'umugore afunze igitambara mu mutwe, ku ruhome har'ibishushanyo nfasha nyigisho.

Isomero rifise intebe zipanze neza. Zisize amabara atandukanye zikoze mu vyuma n'imbaho. Umuryango w'iryo somero rusize ibara gy'uwasi rutoto mu isomero hari umwana ari mwo umwe ku ruhande harimwo amadirisha yuguruye akoze mu vyuma.

Icumba c'ishuri gifise igipande cubatse n'amatafarahiye kaziye n'umusenye n'isima rifise inkingi ihagaze n'ikitse bisize isima ku ruhome hari impapuro zibiri zanditseho amajambo.

Icumba c'isomero cubakishije amatafarahiye akaziye n'umusenye n'isima biteye igipande gisize ibara ryera hariho nikibaho gisize irangi ryirabura handitseho indome fasha nyigisho n'amajambo yokwuzuza.

Ishure ryubatse n'amatafari n'umusenyi nisima risize ibara ry'umuhondo ifise ubwugamo bugeretse ku vyuma hasi hasize isima itukura imbere y'inyubako hari igiti gihagazeho n'ivyatsi hari mwo impeni rikurisha.

Inyubako igeretse kabiri ibvakishije amatafarahiye akaziye n'umusenye n'isima ifise inkingi risize ibaragera hari inzu isakaje amabati yirabura hagati ye y'izo nzu hateyemwo ibiti.

Icumba c'ishure cubakishije amatafarahiye akaziye n'umusenyi n'isima bifise igipande gisize irangiryera hamanitseho ibipapuro bibiri icera n'igisa n'umuhondo vyanditseho inyandiko.

Icumba giteye igipande gisize irangi ryera, hari ikibaho gisize irangi ryirabura. Harimwo imeza zisa n'umuhondo n'udutebe dutoya dusa n'urwatsi rutoto n'ubururu n'udusa n'umuhondo. Harimwo umuntu w'umugabo ahagazemwo.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafarahiye ikaziye n'umusenyi nisima igeretse kabiri ifise inkingi zisize ibararyera hasi ubukibuga hamanitse i darapo ry'uburundi.

Inyubako yubakishije amatafarahiye ikaziye n'umusenyi n'itsima ifise umuryango w'ibiro wubatse mu vyuma uko isize iranga igera isakaje amabati asanzwe.

Ubwiherero bwubakishije amatafari ahiye bukaziye n'umusenyi n'isima, bufise inkingi isize ibara ryera n'imiryango yugaye n'iyuguruye isize ibara ry'ubururu, yubatse mu vyuma.

icumba c'ishure cubakishije amatafari akaziye numusenyi n'isima riteye igipande risize irangi ry'umuhondo harimwo umuntu yambaye umupira urimwo uturongo dutukura nu twera imbere y'iwe hari imeza iteretse ko icumba ca mudasobwa

Mwisomero harimwo abana benshi bambaye imyambaro itandukanye bahetse amasakoshi mu mugongo harimwo umugore yambaye igitambara mu mutwe imbere ku ruhome hari ibishushanyo mfasha nyigisho.

Ishure ryubatse amatafarahiye kaziye n'umusenye n'isima ritugaye rifise ubwuga mu buri mbere bugenda ku yandi mashure busakaje amabati asanzwe bufise inkingi z'ivyuma zisize iranga ritukura.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima. Ifise inkingi zisize ibara ryera, isakajwe n'amabati asanzwe. Iruhande y'iryo shuri, hari uduti twinshi dutonze, n'igiti c'ipapayi.

Inyubako yubakijije amatafari ikazire n'umusenyi n'isima, iteye igipande gisize irangi ryera. Har'ikibaho gisize irangi ryirabura. Hari umwarimu afise imishatsi myinshi, yambaye ishati yera, irimwo uturongo twirabura. Afise agacamurongo, ariko aracagagura ijambo "ubukene."

Inyubako y'ishure yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima; riteye igipande gisize ibara ryera. Hariko ikibaho gisize irangi ryirabura; hari umunyeshuri ari gukosora indwi kugwiza indwi guteranya rimwe.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye asakajwe amabati yirabura n'ayatukura imbere yaho hari akayiraba camwo n'amaguru kubakishije amatafari gakaziye n'umusenyi n'isima i ruhande yaho hari ivyatsi bibisi.

Ishuri rifise ubwugamo bugeretse kuvyuma bisize irangi ryera busakaje amabati asanzwe, harimo abantu bari kugenda genda. Imbere harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bahagazeho.

Igipande c'ishuri gisiz'irangi ryera hariko ikibaho gisiz'irangi ryirabura har'umwarimu yambaye ishati yera irimw' imirongo yirabura, afise imishatsi myinshi, afise agacamurongo ari gucagagura ijambo ubukene

Amashuri yubakishije amatafarahiye asakaje amabati yirabura n'ayatukura hino hari ubwugamo bubakishije ivyuma busakaje amabati ku ruhande hari imbuga y'ibwatsi buka sene meza harimwo n'akayira agacamwo abantu gakaziye n'umusenyi n'isima n'amatafari.

Ishure ryubatse n'amatafarahiye rifite ubwugamo bubakishije ivyuma usakaje amabati imbere yabwo hari uruzitiro ruzungurutserw'ivyuma risize irangi ritukura.

Inyubako z'ishure zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi zisima zigeretse zifise inkingi zisize ibara ryera. Har'umuryango w'ubwinjiriro munini wubatse muvyuma imbere yaho hari umuntu afise ikinga k'uruhande hateye igiti kinini.

Uruhome rwubakishije amatafarahiye rukaziye n'umusenyi n'isima hariko inkingi ikitse yubakishije umusenyi n'isima hamaditseho impapuro zanditseho amatangazo y'ikigo.

Mukibuga c'umupira w'amaboko hashinze ivyuma bibiri bisize amabara yera n'ay'ubururu. Inyuma y'ivyo vyuma hari inzu y'amatafari ahiye, ifise imiryango yuguruye, hari n'abana bahagazeho

Ishure ryubakishije amatafari risakajwe n’amabati , imbere y’ishuri har’abanyeshuri , kuruhande rwo hino har’abana bari kuri robine bari gukaraba , abandi bariko baraza. Hepfo y’ishuri har’ubwiherero bw’abahungu n’abakobwa.

Intebe zirimweishure zipanze neza ni intebe z'imbaho zicarako abana batatu batatu inyuma hari igihome gifise ibara ryera.

Urupapuro bamaditse kukibaho, bandikishije ikaramu, bacapfyeko umuzingi, bagenda berekana isaha aho igeze.

Inzu y'amatafari ahiye, yugaje umuryango utukura w'icuma, wugaje igufuri, hamanitseko agapapuro, ku ruhande hari skadirisha.

Urubaho rusize irangi ry'irabura ruri ku ruhome rwera rwanditseko icirwa ci biharuro hari amajambo yandikishije ingwa itukura n'ibindi vyandikishije ingwa yera.

Inyubako igeretse isize amadirisha n'imiryango y'ubururu, hejuru izungurukishijwe n'ivyuma hasi har'umuntu ariko aragenda, hirya yaho har'igiti gihagaze.

Amadarapo amanitse kubiti vyubakiye mu ivyatsi, iruhande yivyo vyatsi harubakiye, hari nakayira gacamwo abantu kubakiye n'amatafari akaziye nisima. Kuruhande har'inzu yamatafari ahiye imbere hari igiti kinini.

Abanyeshuri bari imbere yishuri bari kugenda abandi binjira mwishure ishure rifise amadirisha yuguruye nimiryango yuguruye imbere yishure hateye ivyatsi

Icumba giteretsemwo intebe n'utumeza, duteretseko ivyuma bifotora impapuro, harimwo umutaka utukura n'akabati, karimwo ibitabo.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, imiryango n'amadirisha asize irangi ry'ubururu, imbere hateretse intebe zibiri, kuruhande rwo hirya hari ikigega c'amazi, k'uruhome rwo hino hari igipapuro cera canditseho ibintu, inyuma y'ishure hari ibiti.

Ishure risize ibara ryumuhondo nirya chocolat idirisha ryera hasi isima imbere hari utwatsi nuduti dutoya hagati hari inzira icamwo abanyeshure hefu hari ibiti

Mwisomero, har' intebe zipanze neza zimbaho, hasi hasize isima. Imbere, hari uruhome rwamatafari ahiye nikibaho

Ishure ryabihebey'Imana ryababikira, rifise abanyeshure bicaye imbere y'ishure mu kazu kubakishijwe ivyuma. Imbere y'inzu ababikira bambaye umwanbaro ubaranga, iyo nzu ifise imiryango yubururu.

Umunyeshuri yicaye ku ntebe, hejuru ku kameza, hari ikaye yuguruye ari kwandikamwo, iruhande y'iyo kaye yahashize ikaramu, imbere y'ikaye hari igitabo cuguruye n'ikindi cugaye. Iruhande yiwe hari isakoshi hasi.

Uruhome rw’amatafari ahiye, rumaditseho urupapapuro rucapfyeko , intoki n’ingumi ,rwanditseko n’indome. Kuruhande, hari udutoboro twinjiramwo umuyaga.

Inzu yibakishije amatafara ahiye isize irangi ry'umuhondo .Umuryango wuguruye hasi hasize isima itukura muri coridoro inyuma hariho umuryango wugaye imbere y'umuryango hariho urutsinga rudubuga ruja muri kontere.

Imeza iriko ibikoresho, vy'uducamurongo tubiri agasa n'umuhondo na kera, ako umuhondo gafise akantu kirabura hagati, hari isaha iri ku meza itwereka sayine na mirongo ine n’itanu.

abanyeshuri bari kuja kw'ishure bambaye umwambaro w'ishure bahetse isakoshi mu mugongo bari gukinira mu kibuga abandi bari hafi y'ishure

Mw'ishuri harimwo intebe zishaje, hapanzeko ingwa; izo ngwa zifise amabara atandukanye, ku ruhande hari igihome gifise irangi ryera.

Abana bari mw'isomero bambaye umwambaro w'ishure bahetse amasakoshi badugije impapuro hejuru bicaye mu ntebe zitonze neza imbere yabo har'abantu babiri bahagazeho inyuma yabo har'ikibaho k'uruhande hari amadirisha acamwo umuyaga.

Ishure ry'ingozi rigeretse rimwe risize iranga iry'urwatsi rutoto n'irindi rigomba gusa n'umuhondo rifise ubwuga mu bwubakishije inkingi z'amatafari ahiye akaziye n'umusenyi nisima zisize iranga iry'urwatsi rutoto imbere y'iyo nyubako hari ishugwe rizungurukishijwe n'amatafari asize irangi ritukura igera n'irisa n'akatsi gatoto.

Mu cumba c'ishure cubatse n'amatafari, giteye igipande, gisize irangi ryera, imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura hariho n'imeza iteretse mw'ishure.

Icumba c'ishuri giteye igipande gisize irangi ryera hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho. Ku ruhande rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise imiryango isize irangi ry'urwatsi rutoto rifise ubwugamo bufise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'urwatsi rutoto.

Ishure ryitiriwe umweranda Gaburiyeri. Rufise urugo rwubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima, umuryango wubakishije ivyuma usize irangi ryera. Hari n'ibiti biteye indani bizana umuyaga.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo. Ku nyubako hejuru, hariko igipapuro kimanitse kiriko ikirango c'ishuri. Inyuma y'izo nyubako harateye ibiti.

Inyubako z'ishuri zubakishije amatafari zisakaje amabati yirabura hari ibiti biteye imbere y'inyubako hari n'abanyeshuri bariko baraja mw'shuri ku ruhande hari imodoka ihagazeho isize ibara ryera.

Amashuri yubatse n'amatafari akaziye n'umusenyi n'isima, afise inkingi zihagaze n'izikitse zisize irangi ryera, zisakaje amabati asanzwe. Mu kibuga hari umuntu ariko aragenda, hafi yiwe hari icuma gishinze kiriko idarapo ry'Uburundi.

Ubwugamo bw'ishuri bwubakishije inkingi amatafari ahiye, bikaziye n'umusenyi n'isima zisize ibaragera n'ibururu ishuri rifise udutoboro duto duto ducamwo umuyaga n'amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafara ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima gifise inkingi zikitse n'izimanoka zisize iranga ryera rifise umuryango ukoze mu vyuma ku muryango hari urupapae oumanizeho.

Mu cumba c'ishuri harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri, bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho . Hirya k'uruhande, har'igipande giteye irangi ryera, imbere har'ikibaho gisize irangi ryirabura.

Mu cumba c'ishuri, hari abanyeshuri bicaye mu ntebe, imbere hari abandi bicayeho bariko baravuga ivyo bateguye, hari abandi babiri bari k'uruhande rw'imbere bariko babaza ibibazo bagasubiza.

Inyubako zibiri zibangikanye zubatse n'amatafar ahiye zikaziye n'umusenyin'isima zifise amadirisha akoze mu vyuma kuri iyo nyubako hejuru hariko ikirango c'ishur,e hagati y'izo nyubako hari barabara yinjira.

Ubwugamo bw'ishuri, bufise inkingi zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, isize irangi ryera n'irisa nu rwatsi rutoto n'iryirabura .Ifise udutoboro dusize irangi ryera n'irisa n'urwatsi rutoto.

Inyubako z'ishuri zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n' isima, zifise ubwugamo bugeretse ku nkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu zisakaje amabati asanzwe. Hari n'inyubako isize irangi ryera.

Ubwugamo bw'ishure, bwubakishije inkingi zifise amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima, zisize irangi ryera n'iyubururu, zisakaje amabati asanzwe, imbere y'ubwo bwugamo hari ivyatsi, hirya hari ibiti vy'imikaratusi.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise inkingi zihagaze n'izikitse basize irangi ryera, ryugaje umuryango w'icuma usize irangi ritukura, amadirisha akoze mu vyuma, risakaje amabati asanzwe.

inyubako yubatse n'amatafari iteye igipande isize irangi ry'umuhondo hagati y'imiryango harakayira karengana kugera hirya imiryango irugaye

Ishure ririyotsa n'amatafari riteye igipande risize ibara ry'umuhondo n'iryirabura risakaje amabata atukura rifise ubwugamo buhagaze ku nkingi z'ivyuma risize ibara ry'umunyota imbere y'iryo shuri hari ibiti bibiri hari n'ivyatsi harimo impwene irikurisha.

Inyubako ifise ubwugamo bufise inkingi zubatse mu matafara ahiye bukaziye n'umusenyi nisima hejuru bisize ibaragera imbere y'iyo nyubako hari uduti duto duto dutonze umurongo.

Inyubako z'ishure zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima. Zifise inkingi isize irangi ryera . Zifise n'udutoboro ducamwo umuyaga dusize irangi ryera. Hirya ku ruhande, hari iyindi nyubako bariko barubaka itaruzura.

Icumba c'ishure cubakishije amatafari ahiye, gikaziye n'umusenyi w'isima, imbere gifise ikibaho gisize irangi ryirabura, ku kibaho handitseko indangagihe y'ibibazo bazokora.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, risakaje amabati asanzwe. Rifise inkingi zihagaze n'izikitse zisize irangi ryera. Yugaje umuryango w'icuma utukura.

Inyubako yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, imbere hubatse ihema iriko ibitambara bitukura n'ivyer. Hari abiyeretsi bambaye umwambaro ubaranga bari kuvuza ingoma, n'abandi bari imbere bariko bariyereka.

Hagati y'inyubako zibiri hari ingazi idubuga ku ruhande ifatishije ibyuma kisize irangi iritukura hari inyubako iri ruhande ifise umushinge bubakishije amatafari ukaziye n'umusenyi nisima

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise ubwugamo bugeretse ku nkingi z'ivyuma busakaje amabati asanzwe imbere y'iyo nyubako hari uduti dutonze dutoduto.

Inyubako zibiri zibangikanye hagati hacamo ibarabara, inyubako yo hepfo hari abantu bariko bacururiza ho bifutse umutaka iyo nyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima.

Inyubako ifise ubwugamo bufise inkingi subase n'amatafarahiye zikaziye n'umusenyi zisima sakaje amabati asanzwe kurubaho hasize irangi ry'ubururo hejuru y'iyo nyubako hari igiti.

Inyubako z'ishure zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima hari nifise ubwugamo bufise inkingi zera hari inyubako iri hagati isize irangigera imbere yayo hari icuma kimanitse kiriko idarapo ry'uburundi.

Inyubako y'ishuri igeretse rimwe, yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise inkingi zisize irangi ryera, zifise ubutoboro buto buto bwinjiramwo umuyaga, imbere y'ishuri hateye ivyatsi.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafarahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, gifise inkingi ikitse isize irangiryera umuryango nuwi icuma bugaje igufuri.

Ubwugamo bufise ingazi zibiri ziduga bwubatse n'amatafara ahiye bukaziya n'umusenyi n'isima bufise inkingi zisize ibara ryyera hari n'udutoboro duto duto basize ibara ryera tuzamwo umuyaga.

Inyubako y'ishuri ifise icumba kinini kitagira amadirisha n'umuryango gifise inkingi ihagaze n'iyikitse bisize irangi ryera imbere y'iyo nyubako hariho utwatsi dutonze umurongo.

Isomero rifise uruhande rw'imbere rwubakishije amatafari ahiye rukaziye n'umusenyi nisima rifise inkingi risize irangi ryera, hari ikibaho gisize irangi ry'irabura n'intebe ziteretse mw'ishuri z'imbaho.

Inyubako z'ishuri, zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, zisize irangi ryera ku nkingi. Imbere y'amashuri hari uduti duto duto dutonze umurongo, hari n'igiti kinini kihari.

Inyubako zibiri zibangikanye zubatse n'amatafarahiye zikaziye n'umusenyi n'isima zifise inkingi risize irangi ritukura n'iry'umuhondo hari abanyeshuri batonze ku nyubako imwe hari n'abandi bari hasi bariko baragendagenda n'imodoka zihagaze zifise amarangi atandukanye.

Inyubako z'ishuri zisakaje amabati ashaje, inyuma y'izo nyubako hari ivyatsi biriho, hari n'umusenyi urunze ,hari abantu babiri bicayeho n'uwundi ahagaze.

Ishure rifise ubwugamo bwubakishije amatafari ahiye. Bikaziye n'umusenyi n'isima. Isakaje amabati asanzwe. Ku ruhande y'izo nkingi, hatonze ivyuma bisize irangi ritukura, bikingira impanuka, hari n'umuntu ariko aragendagenda mu bwugamo.

Ishuri ry'aberanda ry'ubujumbura ryubatse n'amatafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima ifise idirisha rikoze mu vyuma hejuru y'iyo nyubako hari utwuma dutonzeho rifise ubwinjiriro bw'umuryango munini ukoze mu vyuma hari n'abantu bari kugenda iruhande y'iyo nyubako.

Mu cumba c'isomero giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo, ikibaho gisize irangi ryirabura, canditseho amajambo y'ikirundi, hejuru y'ico kibaho hari udupapuro dutonze twanditseho indome.

Mu cumba c'ishuri giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo, gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo harimwo imeza zikoze mu mbaho ku iyo meza hejuru hari imashini za mudasobwa, harimwo n'intebe n'ibindi bikoresho bifutswe n'akamwanya.

Inyubako z'ishuri zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi isima. Zifise inkingi risize ibara ryera. Hino y'urugo rw'ishuri hari imodoka zihagaze mw'ibarabara. K'urwo rugo, hari ivyatsi biriho.

Inyubako y'ishuri isakaje amabati asanzwe, isize irangi ryera. Hari iyindi ku ruhande isakaje amabati yera, ifise inkingi z'ubwugamo zubakishije amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima. Imbere hamu kibuga hari icuma gishinze kimanitseko idarapo ry'Uburundi.

Inyubako z'ishuri zubatse n'amatafari ahiye, zikaziye n'umusenyi n'isima, zisakaye n'amabati asanzwe, zifise inkingi risize ibara ryera, mu kibuga harimwo icuma gishinze, kimanitseko idarapo ry'Uburundi.

Inyubako yubatse n'amatafari iteye igipande; isize irangi ry'umuhondo . Ifise umuryango usize irangi ry'ubururu. Indani mw' ishuri hapanzemwo intebe. Rifise n'amadirisha akoze mu vyuma.

Ishure ryubatse mu matafari risize irangi ry'umuhondo n'iry'ubururu n'iry'irabura rifise umuryango munini ukoze mu byuma indani mu ishuri hari umwana yicaye hejuru ku ntebe ku ruhande rw'idirisha.

Hagati y'inyubako zibiri hari umuryango winjira, ku ruhande y'uwo muryango hari udutoboro duto duto ducamwo umuyaga. Inyubako imwe isiyize irangi ryera n'irindi ritukura iyindi isize iryera n'irisa n'akatsi gatoto. Iruhande yayo hanze hari imodoka ihagazeho y'ibara ryera.

Ubwugamo bw'ishuri bwubatse n'ivyuma, bufise n'inkingi z'ivyuma zisize n'urwatsi rutoto hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bahagazeho bahetse n'amasakoshi.

Hagati y'inyubako zibiri harimwo ibarabara imbere y'izo nyubako hari abantu bariko baracururizaho, hari n'imitaka bifutse ifise ubwoko butandukanyi.

Inyubako zubatse n'amatafarahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, zifise inkingi risize irangi ryera, zisakaje amabati yirabura n'ayatukura n'ayera, hari zifise ubwugamo bwubakishije inkingi z'ivyuma zisize irangi y'urwatsi rutoto.

Icumba c'ishuri giteye igipande gisize iranga iryera ku ruhande rw'imbere hari kibaho gisize iranga iryirabura hasi kw'isima hasize iryirabura ikagira idirisha rishaje imbaho.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenye n'isima ifise inkingi size iranga igihera ifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo rifise ubwugamo bwubatse mu nkingiza matafari ahiye akaziya n'umusenyi n'isima risize irangi ry'umuhondo.

Hagati y'inyubako zibiri z'ishuri hacamwo ibarabara, izo nyubako zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, harimwo iyifise inkingi isize irangi ryera zisakaje mu mabati yera n'ayirabura, ku ruhande y'inyubako hari ivyatsi.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafarahiye ikaziye n'umusenyi nisima rifise inkingi isizibaragera izo nyubako zibiri aho zuteraniriza mumfuruka hari akazukubatseho gasa kaje umabati gasize ze iranga igera gafise ingazi ziduga kwyidirisha.

Inyubako y'ishuri yobatse n'amatafarahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi zisize iranga iryera hariko ntumureko w'amazi isakaje amabati asanzwe ku ruhande haribarabara rihagazemwo imodoka.

Inyubako y'ishuri igeretse rimwe yubatse mu matafaraahiye ikaziye n'umusenye nisima ifise inkingi zikitse zisize iranga igera rifise udutoboro ducamwo umuyaga dusize iranga igera hasi imbere y'iyo nyubako hateye ivyatsi.

Ubwugama bw'ishuri bwubakishije inkingi z'amatafarahiye kaziye n'umusenyi n'isima zisize ibara ryera hari n'ivyuma bitonze bikingira impanuka bisize irangira itukura hari n'umuntu, ariko aragenda agenda mu bwugama.

Icumba c'isomero harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure, amashati yera n'amajipo asa n'ubururu, bicaye ku ntebe n'imeza ziri imbere yabo, imbere yabo hari umwarimu ariko arabigisha, ku ruhande rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Inyubako y'ishure igeretse rimwe ifise inkingi isize iranga ryera ifise n'udutoboro ducamwo umuyaga dusize irangi ryera imbere yiyo nyubako hari icuma kimanitseko idaropo ry'igihugu.

Inyubako z'ishuri zisakaje amabati yirabura hari iyisize irang ryera iruhande hari abantu bahagaze iruhande y'igiti mu kibuga hashinzemo icuma kimanitse ko idarapo ry'i Burundi.

Inyubako z'ishuri zifise ubwugamo bufise inkingi zubatse mu matafari zisakaje amabati, ku ruhande hari ibiti biteyeho hari n'imodoka iri munsi y'ibiti.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye kaziye n'umusenyi n'isima asakaje amabati asanzwe imbere y'iyo nyubako hari biti bitonze ku murongo hari n'ikindi giti kinini kiri haruguru y'iryo shure.

inyubako z'ishuri zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi w'isima hari inyubako ifise ubwugamo ufise inkingi z'amatafari ahiye hari zifise udutoboro ducamwo umuyaga isize irangi ryera hari n'igiti gihagaze imbere y'ishuri

icumba c'ishuri cubakishije amatafara ahiye giteye igipande gisize irangi ryera ikibaho gisize irangi ryirabura inyandiko ziri ku kibaho amajambo y'umutwe aciye munsi akarongo.

Inyubako ifise ingazi ziduga zija mw'ishure zubakiye n'umusenyi n'isima, ku ruhande hari amabuye yubatse ku ruhome akaziye n'umusenyi n'isima, hari n'inkingi zisa n'irangi ry'umuhondo.

Ishure ryubakishije amatafara ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima. Risize ibara ryera n'iryirabura. Ubwugamo bwaryo bwubakishije ivyuma bisize ibara ryera n'iryirabura. Imbere y'aho, har'ikibuga kirimwo utwatsi.

Inyubako y'ishure igeretse rimwe yubakishije n'amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima dufise udutoboro dusize irangi ryera, iyo nyubako ifise inkingi zisize irangi ryera, hasi ku ruhande hateyeho igiti.

Icumba c'ishure cubakishije amatafari gikaziye n'umusenyi nisima, giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo. Hari ikibaho gisize irangi ryirabura, ku kibaho handitseho amajambo.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande gisize ibara ryera gifise ububiko bw'ibitabo harimwo indobo ifundikiye n'akabido iruhande hari utudobo twa prastike bifashisha gushiramwo imyanda n'ikaziye iruhande.

Ishure rigeretse kabiri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise inkingi zihagaze n'izikitse zisize irangi ryera, imbere y'ishure hari imodoka z'ubwoko bwinshi zihagazeho n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure hari abahagaze n'abicaye.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri yubakishije n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi zisize irangi ry'umuhondo imbere y'ishuri hazungurutse n'ivyuma hari n'abanyeshuri bariko barakina.

Igipande c'ishure gisize irangi ryera n'iry'umuhondo gifise urubaho rusize irangi ryirabura handitseho ikibazo c'ikirundi hejuru y'ikibaho hari udupapuro twanditseko indome inkuru na ntoya.

Inkingi y'amatafariahiye akaziye n'umusenyi n'isima imbere yaho hateyeho igiti hige yaho hari amashuri yubatseho y'amatafari ahiye imbere yayo mashuri hari uduti uoduto duteyeho.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima, hari iyigeretse rimwe ifise inkingi zisize ibara ryera, hari iyindi hagati y'inkingi bugarishije ivyuma bisize irangi ryera.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima, ifise inkingi ihagaze isa n'urwatsi rutoto, iyikitse isize irangi ryera, imbere yiyo nyubako hateye igiti.

Ikigo c'amashuri gifise ishuri rigeretse rimwe rifise inkingi zisize ibara ryera risakaje amabati asanzwe inyuma yaryo hari imodoka z'ubwoko butandukanye zihagazeho.

Hagati y'inyubakwa zibiri z'ishuri, hacamwo ibarabara ry'ivu. Izo nyubakwa zubukishijwe n'amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima harimwo iyifise inkingi isize irangi ryera zisakaje amabati yirabura n'ayera ku ruhande hari abanyeshuri bari mu vyatsi.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima risize irangi ryera n'iry'ubururu, rifise ubwugamo bwubakishije amatafari n'umusenyi n'isima risize irangi ryera n'iry'ubururu n'iryirabura. Imbere yaho hateye ibiti.

Ishuri ryubakishije amatafar' ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima rifise ubwugamo bufise inkingi zubakishije n'amatafari ,rikaziye n'umusenyi n'isima risize irangi ry'umuhondo hejuru risakaje amabati asanzwe.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye n'umusenyi n'isima. Risize iranga ryera n'iritukura. Rifise udutoboro ducamwo umuyaga, n'amadirisha atonze yubakishije ivyuma. Inyuma y'iyo nyubako, hari imodoka zihagaze munsi y'ibiti.

Icumba c'ishure kirimwo abanyeshure bicaye mw'ishure, bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho n'imeza zikoze mu vyuma n'imbaho. Imbere hari ikibaho gisize irange ryirabura, hari n'umwarimu ari kubigisha.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafara ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima. Bifise inkingi zisize ibara ry'ubururu n'iryera. Imbere yishuri, hahagaze imodoka munsi y'ibiti. Hari ivyuma bibiri bihagaze, kimwe kimanitseko idarapo ry'uburundi.

Icumba c'ishure cubakishije amatafari ahiyI, bikaziye n'umusenyi n'isima. Gifise igipande gisize ibara ry'umuhondo, n'ikibaho gisize irangi ryirabura. Harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe bariko bariga, n'imeza zubakishije imbaho n'ivyuma.

Ishuri rigeretse ryubakishije amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi ry'ibara ryera, uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye rufise n'umuryango wugaye.

Inyubako z'ishuri harimwo inyubako imwe igeretse rimwe ifise inkingi zisize irangi ryera zubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima zifise amabati yera n'ayirabura imbere y'inyubako hari uduti dutoya dutonze umurongo harimwo n'utwatsi.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima igeretse rimwe imbere y'ishuri hari akayira bacamwo n'amaguru kubakishije amatafari akaziye n'umusenyi n'isima ku ruhande hari ivyuma bibiri bishinze kimwe kimanitseko idarapo ry'uburundi n'ivyatsi biri hasi.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima igeretse kabiri ifise inkingi zisize ibara ryera urugo rw'ishuri rwubakishije amatafari ahiye n'umusenyi n'isima hari abanyeshuri bariko baragenda mu kibuga ku ruhande hari imodoka nyinshi zihagazeho.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye riteye igipande ,risize irangi ry'umuhondo rifise amadirisha yubatse mu vyuma n'ibirahuri, harimwo imeza zikoze mu mbaho hari ivyuma vya mudasobwa biteretse ku meza.

Inyubako zifise ubwugamo bufise inkingi zubakishije amatafarahiye akaziye n'umusenyi n'isima hari n'iyindi isize iranga irera imbere y'izo nyubako hateyeho igiti ku ruhande hariho utwatsi.

inyubako yubatswe n'amatafari iteye igipande bisize irangigera ifise ibibaho bibiri kiri mbere n'ikiruhu ku ruhande bisize irang igerabura ico mbere cyanditse ko hejuru isakaje amabati asanzwe mu ishuri hapanze intebe zikoze mu mbaho.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi zubakishije amatafari riteye igipande gisize irangi ryera hejuru risakaje amabati asanzwe.

Inyubako z'ishure zubatse n'amatafarahiya zikaziye n'umusenye n'isima zifise inyingi size iranga igera ku ruhande hari irindi ishure risize iranga igera rikagira ubwugamo ukozwe mu vyuma isi zize irangi ry'uburura.

Ishuri ryubakishije amatafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rigeretse rimwe, rifise udutoboro ducamwo umuyaga dusize iranga igera n'inkingi zisize iranga igera hasi imbere y'ishuri hari uduti twishi dutonze hari ni ico uma kimanitseko idarako ry'uburundi.

Inyubako y'ishuri ifise ubwugamo bugeretse ku vyuma bisize iranga iry' ubururu usakaje amabati asanzwe hirya hari inyubako igeretse kabiri ifise inkingi zisize ibaragera.

Inyubako z'ishure zigeretse rimwe, zubatse n'amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima ,zifise inkingi zisize ibara ryera. Hari iyindi iri ku ruhande ifise ubwugamo bwubakishije inkingi z'amatafari ahiye, hari n'umuntu ari kugenda mu kibuga.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima rigeretse kabiri, rifise amadirisha akoze mu vyuma, rifise inkingi isize ibara ryera risakaje amabati asanzwe, rifise n'udutoboro.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima. Rifise inkingi zisize irangi ryera n'iryirabura, n'imiryango isize irangi ryera, hanze mu kibuga harimwo umusenyi.

Ishuri rigeretse kabiri ryubakishije n'amatafari ahiye, riteye igipande c'isima n'umusenyi, risize irangi ryera. Imbere y'ishuri hatonze abanyeshuri benshi bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure ryubakishije amatafari akaziye n'umusenyi n'isima imbere yaryo hari ihema yubakiye bariko bavugirizamwo ingoma harimwo abavuzi b'ingoma bambaye imyambaribaranga n'abandi bariko bariyereka.

Icumba c'ishuri cubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima, ku ruhande rufise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo ,imbere har'ikibaho gisize irangi ryirabura mw' ishuri hapanze intebe neza, hejuru risakaje imbaho n'amabati.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima, harimwo ayasakaje amabati yirabura n'ayera, mu kibuga hashinzemwo igiti c'icuma kimaritseko idarapo ry'Uburundi, imbere y'ayo mashuri hateyeho ibiti.

Icumba c'ishuri kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe z'imbaho. Imbere hari umwarimu ari kwigisha, hari igipande c'ishuri gisize irangi ryera n'ikibaho cirabura, hasi hasize isima.

Icumba cishure gisize irangi iry'umuhondo harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye harimwo ubuhetse isakoshi mu mugongo imbere yabo hari wambaye inkofero yirabura ni ko tiritukura harimwo imeza zubatse mu byuma n'imbahu hateretse ko byuma bya mudasobwa.

Hagati y'inyubako zibiri hari ingazi zubakishije ivyuma n'ivyuma bikikuje ku ngazi bifise iranga ritukura i buryo hari inkingi zisize iranga iry' umuhondo o musi yaho hasize iragi ritukura.

Icumba kirimwo ivyuma vya mudasobwa biteretse ku meza, ibindi bipfukishije akamwanya kirabura. Ku ruhande hari idirisha ryugaye n'akabati gateretseho.

Mwisomero harimwo intebe zipanze neza imbere kuruhome hari amatafari ahiye nikibaho gisize irangi ryirabura kuruhande hari amadirisha abiri acamwo umuyaga

Ikibaho canditseho indangagihe y' ibibazo bazokora babahaye imisi n' amatariki n' amasomo atandukanye ibiharuro, ikirundi n' igifaransa.

Ishuri ryobatse n'amatafarahiye rifise amadirisha yera risizibarangi rera hari umuntu ahagaze imbere y'ishuri yambaye inkuzu zera hanze hari igiti ikibuga kirimwo umusenyi.

Mw'ishure hari intebe nyinshi zipanze neza, imbere hari uruhome rusize ibara ryera n'ikibazo gisize ibara ryirabura. Iburyo, hari ikindi kibaho, hejuru yaco hari amadirisha acamwo umuyaga.

Abantu benshi bicaye mw'isengero harimwo abakuru n'abana bicaye ku ntebe zikozemwo ivyuma n'amakusi atukura ku ruhande hari amadirisha acamwo umuyaga.

Nw'ishure hari meza nini yera iteretse hagati imbere hari urubaho musi y'urubaho hasize ibara rya shokora no ku ruhande hasanashokora.

Ishure rifise ubwugamo bwubakishije amatafar’ahiye amadirisha y'ishure afise ubuyungiro n'umuryango wuguruye hasi hasize isima hirya hari umuryango wugaye hari unudutoboro twinjiza umuyaza imbere y'ubwugamo hari ibiti bihari.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, hari udutoboro twinjiza umuyaga, hamanitseko kuruhande ikengeri, hasi iruhande y'amashuri hateye amateke, n'amashurwe.

Ishure rifise umuryango wera n'amadirisha rifise ubwugamo bufise inkingi risize irangi ry'umuhondo n'iryirabura hasi hashashe amatafari akazie na sima imbere hari ikibuga bakiniramwo kirimwo musenyi inyuma hateye ibi ti ku ruhande hari gico gisa neza.

Amazu menshi asakaje amabati atukura n'ayirabura, imbere hari imodoka yirabura, hahagaze umuntu iruhande, inyuma yiwe hari idarapo ry'Uburundi, izindi zihagaze musi y'ibiti, hasi hari utwatsi.

Kw'ishure har'abanyeshure bahagaze mu kibuga aha ahameze ivyatsi, bambaye imyambaro y'ishuri itandukanye, hari abambaye iz'ubururu n'izera, n'uwuhetse isakoshi mu mugongo. Inyuma y'iyo nyubako hahagaze ho imodoka n'umuntu ar'inyuma y'inyubako n'ibiti biteye ho.

Mu nzu batekeramwo ivyo kurya vy'abanyeshure harimwo amasafuriya ane, abiri yo ku mpande ateretse ku mbabura, abiri yo hagati ateretse ku mashiga yubatse n'amatafari ,ku ruhande hari amadirisha acamwo umuyaga.

Mubwugamo bw'ishuri ,harabanyeshure bahagazeho bambaye umwambaro w'ishure, n'amashakoshi bahetse mumugongo, hari n'uwundi yambaye umwambaro ataruwishure . Hakikujwe ivyuma bisize irangi ry'icatsi kibisi.

Imodokari ihagaze inyuma y'inzu hasi hari utubuye dutoduto har'ibiti biteye iruhande hari agatebe gateretseho indobo.

Umunyeshuri arimukibuga aja kw'ishuri, yamabaye umwambaro w'ishuri wera, ahetse isakoshi yirabura, hirya yiwe hari idarapo n'igiti giteye imbere y'ishure, k'uruhande har'umunyeshuri ahagaze imbere y'ishure.

Abanyeshuri bambaye imyambaro yera y'ishure bahetse isa koshi irabura harimwo n'abandi bambaye imyambaro isanzwe atariyo ishure bicaye aho baruhukira imbere y'ishure hateye igiti.

Kumeza hari agacamurongo k’umuhondo nigikombe cubururu, ikaramu itukura, udupapuro dutabuye, ingwa, ndende zibiri na ngufi zine. Kuruhande rw'imeza har'intebe.

Inzu ifise umuryango usa na chocolat ukaba wugaje nama grillage afise ibara ryera nirisa numuhondo inkingi yiyonzu ifise isize ibara ryubururu iryera iryirabura hasi hasize isima

Icumba c'ishure, hasi hari isima, umuryango wuguruye, inyuma y'umuryango mumfuruka hateretse imbaho n'akagunguru gato, k'uruhome hari ikibaho abanyeshure banditseko.

Mu kibuga harimwo idarapo ry'uburundi harimwo inzuzusakaje amabati yiraburana yera imbere y'inzu hari umuntu ahagaze mu vyatsi i buryo hari igiti gihagazeho.

Inyubako y'amatafari ahiye ifise umuryango utukura w'icuma, ku ruhande hari igiti, isigishije irangi rikitse n'irimanuka ryera. Hasi hasize ibara ryirabura. Imbere y'iyo nzu, hari ikibuga.

Ishure ripanzemwo neza intebe z'imbaho hejuru risakaje amabati, imbere har'uruhome rw'amatafari n'ikibaho cirabura, hirya har'amadirisha n'umuryango wuguruye.

Amashure yubakishije amatafari ahiye ,asakaje amabati, ubwugamo bw'ishure bwubakishije inkingi z'amatafari ahiye, abanyeshure bahagaze imbere y'umuryango bambaye umwambaro w'ishuri, imbere hateye uduti n'ivyatsi.

Mu cumba c'ishuri hari mwo intebe zikoze mu mbaho n'izindi zikoze mu vyuma n'imbaho hateretseko amasakoshi ku ruhande hari imeza ifukishije impuzu yirabura imbere ku ruhome rusize iranga iryera hari akabati gapanzemwo ibitamwa.

Mw’ibarabara irimwo utubuye dutoduto hahagazemwo imodoka nyinshi hari n'umuntu yambaye impuzu zirabura, inyuma yizo modoka ku ruhande rw'ibubamfu hari igiti kinini, wigiwe imbere hari inyubako zihari, harimwo iyisize ibara ry'ubururu.

Mu cumba ci ibitumatuma na ko harimwo umuntu afise ivyuma untoki bifata amasa namo n'ibifata amajwi ku ruhande hari intsinga bahuje kugira ngo amajwi asohoke neza.

Mu cumba c'isomero hari umuntu yicaye ku ntebe yambaye impuzu y'akazi n'ishati yera munsi. Yicaye ku ntebe imbere y'iwe hari imeza ari kwigana gushushanya isanamu iri ruhande yiwe iriko umupapa n'umwana n'umugore.

Mu nyubako y'ishuri ifise icumba giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo harimwo abanyeshuri benshi bicaye mw'ishuri ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho bariko bariga.

Mu cumba citumatuma naho harimwo ibikoresho bifata amajwi n'ibindi bifata amasanamu ku ruhande hari umuntu afise icuma gifata isanamu.

Inyubako y'ishure ifise icuma bakoreramwo abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga usa n'ubururu bari gukora ivyuma inyuma, yabo hari umuntu ahagazeho yambaye agapira kera karimwo imirongo itukura.

inyubako ifise icumba c'ishuri giteye igipande gisize irangi ryera harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu imbere harimwo ivyuma bariko biga gukora

abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu n'udufukamunwa bari mucumba c'ibaziro bari kwiga gukora udutebe tutagira inyegamo dukoze mumbaho

Ikibandahori cubakishije ibiti bishinze ku ruhande, harimwo imbuto z'ibiraya bateguriramwo, hari umukobwa yambaye itaburiya yera n'inkofero, afise itota ry'ikiraya mu ntoke.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi w'isima zisakaje amabati y'irabura imbere y'unyubako hari uduti duto duto dutonze umurongo hari n'ivyatsi bimeze birimwo hari n'igiti cumye gihagazemwo.

Abanyeshuri bambaye imyambaro yakazi isa n'irangi ry'umuhondo n'inkofero mu mutwe zisa n'irangi ritukura n'iry'umuhondo hagati yabo hari icuma kirimwo intsinga bari kwiga gukora.

Abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga y'uburura bafise ikaramu z'ibiti bariko barashushanya hirya yabo hari umuntu ahagazeho yambaye ikote ryirabura inyuma yabo harihi ibiti bibiri binini.

Inyubako yubakishije amatafari ahiyiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi zisize irangi ryirabura ifise imiryango ikoze mu vyuma n'amadirisha n'ibiyo imbere y'iyo nyubako hari abagabo bane bahagazeho harimwo umwe yambaye itaburiya yera.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima. Isize irangi ryera. Muri ico cumba harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu, bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari intsinga bariko barahuza.

Mu nyubako y'ishuri hari icumba kirimwo intsinga harimwo umunyeshuri yambaye impuzu y'akazi isa n'ubururu mu ntoki afise urutsinga rw'umuhondo agiye guhuza n'urundi rutsinga.

Mu cumba c'ishure giteye igipande gisize irangi ryera ,mw'ishuri hari abanyeshuri bicaye ku ntebe zikoze mumbaho n'ivyuma, bariko bariga harimwo abahungu n'abakobwa ,inyuma hari umunyeshuri ari gusohoka mu muryango.

Icumba c'ishuri gifise amadirisha ariko ibitambara. Mw'ishuri hari abanyeshuri bariko bariga bafise impapuro mu ntoke, bicaye ku ntebe imbere hari abandi babiri bari ku meza ikoze mu mbaho n'ivyuma hateretse ko uducupa tw'amazi twa prasitike.

Inyubako y'ishuri ifise icumba giteye igipande gisize irangi ryera. Hariho abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu, bari kwiga gukora ivyuma. Inyuma y'abo, hariho umugabo yambaye umupira wera urimwo uturongo dutukura.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko ,cubakishijwe amabuye ,n'umusenyi ,n'isima ,hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ikarashishi ,ifise amabara atandukanye ,bari gukina umupira.

Inyubako y'ishure yubatse mu matafari ahiye n'umusenyii n'isima, riteye igipande rifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo; harimwo abantu bafise ivyuma fata amashusho n'ibindi bya mudasobwa biteretse kumeza.

abanyeshuri bicaye mw' ishure kuntebe ndende bambaye imyambaro itandukanye bari kwiga ku ruhande hari gipande gisize irangi rigomba kwirabura

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize ibara ryera harimwo umunyeshuri yambaye itaburiya isa n'ugwatsi rutoto harimwo icuma ariko arakora.

Mu cumba c'ishuri hari abantu bahagaze n'uwicaye yambaye ishati y'ubururu. Imbere y'iwe, hari mudasobwa ari gukoresha, ku meza isize irangi ry'umuhondo, hari ibitabo, amakayi na terefone.

Inyubako y'ishure yubakiye n'amatafari n'umusenyi n'isima isize irangi risa n'umuhondo, harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro yakazi isa n'ubururu harimwo umukobwa afise ibisuko n'umuhungu yambaye inkofero mu mutwe imbere yiwe hari ivyuma bariko barakora.

Mu cumba c'ishuri cubakishije amatafari, gifise igipande gisize irangi ryirabura, harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ivyuma n'imbaho, imbere hariyo babiri, umugabo n'umugore bariko barasigura.

Inyubako y'ishuri yubakishije amatafari, iteye gipande gisize ibara ryera. Isakaje amabati asanzwe n'ivyuma. Harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro y'akazi itandukanye. Harimwo abakobwa n'abahungu bari gukora ivyuma.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafari iteye igipande isize irangi ryera hamanitse ibitambara ku madirisha abanyeshuri bicaye mwishuri bafise impapuro bariko barandika hari umuzungu n'umwirabure imbere yabo hari akameza gakoze mu vyuma n'imbaho gateretse kuducupa twamazi twa parasitike n'isahani.

Icumpa c'ishure cubatsi n'amatafarahiiye gikaziye n'umusenyi n'isima giteye igipande risize ibara ry'umuhondo hari idirisha rikoze mu vyuma ni biyo harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe bari ko barashona ibitenge n'imashini.

Inyubako y'ishure yubatse n'amatafarahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise icumba kirimwo abanyeshuri bambaye imyambaro ritandukanye bahari imeza zikoze mkumbaho ziteretseho ivyuma.

Inyubako y'ishure ifise icumba gisize irangi ryera, rifise amadirisha y'ibiyo yubatse mu vyuma, abanyeshure bicaye mw'ishure ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho.

Icumba c'ishuri kirimwo banyeshure abakobwa n'abahungu bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma ku ruhande haramadirisha imbere hari igipande gisize ibararera.

Icumba c'ishure gifise igipande giteye irangi ryera ,ku ruhande har' uruhome rufise amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima hariko n'imiryango itukura, abanyeshuri bicaye hasi bariko barasoma mw'ikaye.

Inyubako y'ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, risize ibara ryera, rifite ubwugamo bugeretse ku vyuma bisize irangi ry'ubururu n'iryera. Harimwo abanyeshure bahagazeho, bafise ibitabo mu ntoke.

Icumba c'ishure bigiramwo gushona ibirato harimwo umwarimu yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura ari kwereka umunyeshuri uko bakora ibirato abanyeshuri bambaye imyamba ro y'ishuri isa n'ubururu.

Inyubako igeretse ku biti ifise inkingi zubatse mu musenyi n'isima ku ruhande hari abantu bambaye imyambaro itandukanye bafise n'inkofero mu mutwe ku ruhande hari ikibido kiriho isima.

Icumba cubagishije amatafarahiye kaziya n'umusenye y'esima bakoreramwo harimwo abantu barifise igikoresho gisudira ivyuma vy'amadirisha n'imiryango.

Ishure ririmwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu, hariho n'uwuri inyuma yambaye umupira w'umuhondo, bafise imikasi mu ntoki, bari kwiga gukora ibirato bitandukanye.

Abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga w'akazi usa n'ubururu, bari mw'igaraje bari gukora icuma c'imodoka. K'uruhande hatonze amamodoka.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ,n'amabuye bikaziye n'umusenyi n'isima ,hagati y'ayo mabuye hasizemwo irangi ryirabura harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ubururu bariko bakora ivyuma

Inyubako z'ishuri zubakishije amatafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, harimwo izisize irangi ryera n'irindi rigomba gutukura; imbere y'izo nyubako hari uduti twinshi dutonze, harimwo n'ivyatsi.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafarahiye akaziye n'umusenyi nisima risize ibarargyera harimo abanyeshuri bicaye mw'ishuri bariko bariga bambaye imyambaro itandukanye bicaye ku ntebe z'imbaho zikozemwo n'ivyo iwuma.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima ifise icumba abanyeshuri bigiramwo bambaye imyambaro y'akazi yirabura bafise ivyuma muntoke bariko barakatisha. Inyuma yabo hari uruhome rurikwo inkingi isize ibara ry'umuhondo.

Inyubako yubatse mu matafari n'umusenyi n'isima iteye igipande isize iranga ry'umuhondo, hejuru hamanitse ivyuma ku ruhande hamanitse ibitambara vyera n'ibitukura n'igisa n'umuhondo hari abantu benshi bicaye ku ntebe zikozemwo ivyuma n'imbaho.

Mu cumba c'ububiko c'ishure hari akabatii karekare gatonzemwo ibitabo hari impeza zikoze mu vyuma n'intebe zikoze mu vyuma n'imimbaho hari mu dasobwa iteretse ku meza hari abantu batatu bahagazeho n'isakoshe yirabura iri hasi.

Mu nyubako y'ishuri icumba kirimwo abana benshi bambaye imyambaro itandukanye hari umubikira ari gusunika umwana yicaye mu gakinga hari n'uducupa tw'amazi ya plastike dutereze ku meza.

Abanyeshuri bamukerarugendo. Ni umuhungu n'umukobwa bahagaze munsi y'ibiti. Umukobwa afise rugagamisha ari kurabisha, umuhungu ari iruhande yiwe ari kumwereka, yambaye inkofero n'umupira w'urwasi rutoto.

Ishure ryubatse n'amatafari riteye igipande risize ibara ryera, mw'ishuri hari abanyeshuri bari gukata imbaho inyuma yabo harakaba ati karekareka kahari.

Abanyeshure bo muri université bicaye mw'ishuri bari kwiga kuntebe zikoresheje ivyuma n'imbaho, imbere hari umwarimu arikubigisha akoresheje ikorana buhanga.

Abanyeshuri bari kwiga bicaye ku ntebe ikoresheje ivyuma n'imbaho inyuma hari imeza itereseko isa koshi yirabura imbere hari abantu babiri bahagazeho ku ruhande hari umuryango wuguruye hinjiremwo umuyaga.

Abanyeshuri bo muri yuniversite bicaye mw'ishuri bariko bariga bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho imbere hari umwarimu ari kubigisha yambaye ipantaro ritukura n'umupira wera ku ruhande rwiwe imbereo ku ruhome rusize ibararyera hariko ikibaho c'ikorana buhanga.

Abanyeshure bicaye mwishure bari kwiga kuntube zikoze muvyuma nimbaho imbere hari umumama yicayeho ariko arigisha afise icuma gisohora amajwi kumeza imbere yiwe hari agacupa kamazi ka plastique inyuma yiwe hari ikibaho cikorana buhanga

Abagabo batatu bambaye imyambaro y'akazi isa n'ubururu bambaye n'amagamuu ntoki umwe afise ivyuma mu ntoki biri ku meza ku ruhande hari ikindi cuma kihateretse.

Mw'ishuri hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishuri, bari gukata imbaho bagenda bazitereteranya, imeza zitonze mw'ishuri ziriko ibikoresho bakoresha, kuruhande hari utumeza dutonze, hateretseko akadobo gafise irangi ryera.

Umunyeshure yize ivyo kubaka yambaye umwambaro usa n'ubururu n'inkofero y'umuhondo. Ari kubaka amatafari, n'isima n'umusenyi; hirya yiwe hari abandi bahagazeho.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishure bafise n'ibikoresho siibakoresha kwa muganga bambaye udufukamunwa n'inkofero ku mutwe bafise igishushanyo fasha nyigisho kiryamye ku gitanda cirabura.

Abaganga binjiye mu cumba c'abarwaye bambaye imyambaro y'akazi no dufukamunwa n'ibikoresho vyo kwa muganga hagati yabo hari igitanda cirabura baryambitseho igipope bashira ishuka iruhande y'igipope e hirya hari umuganga w'umugabo ari gutera urushinge.

abanyeshuri bari muri laboratoire hari imeza iriko amatibe impapuro bambaye umwambaro w'icatsi haramarido y'ubururu banamagamu ntoke

icumba kirimwo ivyuma vya mudasobwa biteretse ku meza nivyo gucuranga imiziki harimwo abagabo bari gufata amasanamu bambaye udufukamunwa ku ruhande hari amadirisha abiri acamwo umuyaga.